Panguwa yekuti mikhuhlani inohambiswa ngedutu inenge yeiwanda .Vantu vanosise kugara vakazvichengetedza veipfeke zvidhloko zvinoachengetedza pakutapukirwa kwemadenda akadaro kunyanya-nyanya ana mukoti nana chiremba.

Panguva yekuti mu nyika munonge makazare mukuhlani yakadai nge besha mupengo vantu vano sise kuti vagare vakazvi dzivirira nekuto siye mikaha pakati pavo kuitire kuti denda risa kasire kupararira.

Nguva yekuti mikuhlani inenge yeipararira vantu vakawanda vanosise kugara vakazvidzirira veipfeke zvidhloko zvinoadzirira, pamwepo nekutosiye mugaha pakati pavo. Izvi zvinobetsere kuti mukuhlani usatapukirwana nyore.

Vanamukoti naana chiremba vanosise kuti veisangana nevantu panguva yekuti mukuhlani unonge wakawanda. Vange vakazvidzivirira kuti varekere kubatwawo ngemukuhlani weibve kuarwere wechuiye kwaari.

Vantu, vanosisa kupota veiunganidzwa, veibhiirwe njira dzakasiyana-siyana, dzekuzvichengetedza, pamikuhlani inohambiswa ngedutu. Izvi zvinoite kuti antu angwarire utano hwawo.

Vantu vanosise kuti vazvidziirire kubve kumikhuhlani inohambiswa ngedutu, izvi zvinodetsera kudziirire matenda.

Vantu vanosise kugara vakasiye mukaha pakati pavo kuitire mikuhlane inopararira ngedutu. Izvizvinodetsera kuti vazvichengetedze pautano.

Kune matenda anoti akabate ndaraunda munguva dodori anonge abararikwa ngeantu akawanda matenda Aya anode kugara wakaabayiwe mitombo wekuzvidziirira izvi zvinobetsere kuti uchengetedze utano

Vantu vanosisa kuti vaone zveshe nekuziya zveshe zvingada kuzikanwa maringe nezvehutano zvinoita kuti hutano hwemunyika husimukire.

Vanthu vanosise kuti nguwa dzeshe, vaone zvevangada zvine chekuita nehutano hwavo. Bandiko rinoona ngezveutano munyika, rinosise kuti vadetsere vanthu.

Vantu pasi reshe vanosise kuti vadetsereke pane zveutano zveshe zvavangada, izvi zvinoite kuti vanhu vararame zvakanaka.

Pashi reshe vana vadoko vanosise kuti vaone zvine chekuita nehutano hwavo, izvi zvakanakire pakuti vana vadoko vanobatwa maningi ngematenda vakone kugara vakangwarira.

Bandiko rezvehutano rinosisa kuti vantu veshe pashi reshe vaone madetsereke avangaita pane zvehutano kuti vakone kuzvingwarira.

Pashi reshe rinosise kuti rikoshese nyaa dzeutano. Izvi zvinodetsere kuti matenda aite mashoma.

Vantu vanosise kuone mvura yekushandisa zvakadai ngekumwa nekutoshandisawo zvimweni zvepamhatso. Izvi zvinoadetsera pakuti utano hwawo hwavo hurambe hwakanaka nekuti mvura yakakosha mumwiri

Nyika dzepasi reshe dzinosise kupota dzeigara dzeibhiirana maringe nekuti vantu vangaona sei utano hwakanaka munyika dzawo dzaanobva.

Zvakanaka nekutokosha kuti pashi reshe riziye ngezveutano nenjira dzekuzvichengetedza maringe neutano.

Vanhu vanosise kudetserwe pane zveutano panguwa yega yega yaanonga aona zvakakodzera kuti adetserwe ndiana mukoti kana kuti ndiana chiremba munyika.

Vantu vanosise kuti vaone mvura yekushandisa. Inosisa kuti isashupa. Izvi zvinodetsera kuti vantu vakone kuite utsanana.

Nyaya dzeutano dzinosise kuti dzikurukurwe pashi reshe. Dzakurukurwa dzeichibetsera pashi reshe kuti vantu vaone njira dzaangadzibetsera ndidzo nekungwarira hutano hwavo..

Pashi reshe antu anosise kuti aone utano hwakakodzera. Izvi zvinobetsere kuti tirekere kuona antu akawanda anofa.

Chiro chakanaka nekutokosha pautano hweantu kuti aziye zvakawanda maringe neutano hwawo izvi zvinoadetsere kuti anhu akone kugara akangwarira utano hwawo.

Bazi rezveutano rinosisa kunge rine bandiko rinobetsere vantu vanonge vane zvinoashupa mundxondo dzawo izvi zvinoita kuti vantu vakone kudzoka pakuite mishando yavo veifunga zvakanaka.

Muzvibhedhlera zvinosisa kuti zviite bandiko rinodetsera vanthu pane zvinechekuita nekutambudzika kwendxondo izvi zvinoite kuti vanthu vagare vane mafungiro akanaka anovasimudzira pane zveutano.

Pane zveutano munyika panosisa kugara paine bandiko rinoona ngezvendxondo dzeantu kushanda kwakanaka kunaka kwadzo. Izvi zvinobatsira antu aone kurarama weiita mabasa awo zvakanaka

Muzvibhedhlera munofanire kuite bandiko rinohloya nekubatsire vantu vane ndxondo dzinenge dzeide kubatsirwa dzinenge dzeitambudzika kana kuti kurwara. Izvi zvinobetsere muntu azokone kuzviraramira zvakanaka.

Ndau dzinoita ngezveutano dzinosise kuti dziwandee munyikaa. Izvi zvinodetsere vantu kuti vasazofambe nzendo dzakareba veitsvake kude kuti vangabatsirwe.

Vantu vanosise kuti nguwa nenguwa akazwe kuti utano hwake ahuiti zvakanaka vanosise kosangana nana chiremba kuzvibhedhlera, izvi zvinodetsere kuti vaone njira dzekuzvidetsera pautano hwawo kuti agare akagwinya.

Ndau dzinoita ngezveutano dzinosise kuti dziwande munyika kuti vandu vaone kudetsereka vasingahambi muhambo wakareba maningi.

Vantu vakange vabatwa ngematenda vanosise kuti vaende kuzvibhedhlera izvi zvinodetsere kuti aone kurapiwa ngenguwa chirwere chisati chakura.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zviwande munharaunda mwetoogara. Izvi zvinodetsere kuti kana antu achinge arwara anoone kwekuorapwa ngenguwa denda risati ranyanye kukura.

Ndau dzinoita nezveutano dzinosise kuti dziwande munyika dzive nevashandi akakwana. Izvi zvinobetsere kuti vantu vanenge veide kurapiva, vaone kurapiva zvisinei nekuti vasvika nguvai.

Zveutano zvinosise kuti zvifundive ngezvazvo munyika. Izvi zvinobetsere vantu pamwepo nenharaunda nenyika kuti ikone kuzvingwarira mune zveutano.

Munyika muno sise kuti mu wande vantu vaka funda nge zveutano vakadai nge madhokodheya nana mukoti izvi zvino detsera nyika kusumikira kwayo pane zveutano.

Munyika munosise kuti vantu vakurudzirwe kufunda nezveutano, pakaite vakawanda vanofunda nezveutano zvinoite kuti vantu vakone kuzozvingwarira nekutosimudzirawo nyika neupfumi panezveutano.

Kufunda nezveutano kunosise kuti kukurudzirwe munyika. Izvi zvinodetsee kuti vantu vakawanda vazokone kuzvingwarira pautano hwavo.

Nyika inosise kuti iwande ndau dzinofundisa ngezveutano, izvi zvino detsera kuti vanhu vakawanda vakafunda ngezveutano vanokonawo kusimudzira ndaraunda dzaanogara pamwepo nenyika pane zveutano nezveupfumi.

Munyika muno sise kuite vantu vaka wanda vano funda nezve utano izvi zvinoite kuti vamweni vanenge vasina chavano ziya ngezve utano vaunewo kubetsereka kubva pane vakazvi funda izvi zvino chengetedza utano we vantu.

Vana mukoti vanosisa kuti peshe pavanenge arape aware. Azvirape akazvidziirira. Izvi zvinodetsera kuti matenda arege kutapukirwana achibve pamurwere einda panana mukoti naana chiremba.

Muzvibhedhlera, munosise kuite vana chiremba, vakafundire mushando wavo vakauzwisisa. Izvi zvinodetsere, vantu kuti vaone rubatsiro rwaangada pane zveutano.

Ndau dzino fundiswe vana mukoti kana vantu va chiremba nge zveutano dzino sise kuti dziwande izvi zvinoti detsere pakuti nyika yedu isumukire.

Zvakanaka pakufunda kunonge kweita madhokodheya nana mukoti kuti vapote veiziye mitemo ine chekuita nemishando yavo. Zvinozoita kuti vagare vakangwarira zvinosise kuti zviitwe nezvisingasise kuti zviitwe.

Vantu veruzhinji vanosise kupota veiziviswa ngebazi rezveutano maringe nenjira dzekuzvichengetedza pane matenda angangodaro eide kuzouya. Kana kuti matenda anonga agara aripo. Asi eida kuti muntu azvichengetedze.

Vantu vanode kupota veidetserwa maringe nezve utano veipuwe dzidziso kuti vagare veiziya zvakawanda pamusoro pezveutano.

Kuchenjedza ngezvebwsha mupengo re COVID 19 kwakanaka ngokuti kunoita kuti wanhu agare aka ngwarire utano hwavo kuti akone kudzivirira matenda.

Munyika munosise kuti muwande ndau dzinodetsera vantu ngezveutano izvi zvinoite kuti vantu varerukirwe vasazonyanya kuhamba maningi veitsvaka kudetserwa.

Muzvibhehlera munosisa kunge muine mhatso dzinochengeterwa varwere vanonga vakorera kuyende kumbatso dzavo zveyienderana nedenda ravo rinenge reida kuti vapote veyionekwa ndiyana mukoti naana chiremba vari padhuze.

Munyika munosise kuti muwande zvibhedhlera kuwanda kwezvibhedhlera kunoite kuti veshe vanenga vane matenda akasiyana siyana vaone kudetsereka Ngenguwa vasikahambi muhambo wakareba .

Ndau dzinodetsere varwere munyika dzinosise kuti dziwande mumandaraunda , izvi zvinoite kuti vantu vasazohambe mumango yakakura maningi veide kudetserwa nezveutano

Hama dzinenge dziri muzvibhedhlera dzinosise kupota dzeivhakachirwa dzeionekwawo, izvi zvinoite kuti ndxondo dzavo dzirekere kunyanye kutambudzika.

Ndau dzinoita nezveutano, dzinosise kuti dziwande munyika, vantu veidetserwa. Izvi zvinoite kuti, vantu vane matenda vaone kurerukirwa peshe-peshe panonga ari.

Muzvi bhedhleya muno sise kuti muite mitombo yese ingadiwe kuti inge irimwo. Izvi zvino detsere varwere kuti apo vanonge veide kurapwa, vaone kurapiwa ngenguwa.

Vantu vanosise kupota veinde muzvibhedhlera vechifundiswa maringe nezveutano izvi zvinenge zvakanakire kuti akone kungwarire utano hwawo nguwa dzeshe.

Kuzvibhehlera zvinana chiremba akafundire mishando zvinosise kuti zviwande izvi zvinodetsere vantu vanenge vane madenda kuti vaone kurapiwa ngeanhu anoziye mushando.

Vantu vanosise kuti vakarwara vaende kuzvibhedhlera. Izvi zvinobetsere kuti aningirwe aonekwe kuti angade kubatsirwa ngenjira ipi maringe nehutano.

Muzvibhehlera munosisa kuti mugare munemotokari dzakawanda dzinozodetsera kurumbisa kwevarwere eibva pachibhehleya chimweni chakakatsonga veienda kune zvibhehlera zvimweni zvakatikurei zveinderana nedenda remunhu kuti chibhehleracho chinorapa here

Zvibhedhlera zvinosise kuti zviwande munyika. Izvi zvinodetsere kuti muntu wese anenge abatwa ngedenda aone kubatsirika ngenguwa.

Ndau dzinodetsera vantu pane zveutano dzinosise kuti dziwande munyika izvi zvinodetsere kuti eshe anorwara neeshe angade kuti aziya maringe nezveutano hwavo aone kudetsereka pachine nguwa.

Ndau dzinoita nezveutano dzinosise kuti dziwande munyika. Izvi zvinoite kuti vantu vaone kubetsereka panezveutano vasinga hambi muhambo vakareba maningi.

Vanamukoti pavanonge veisangana nevarwere vanosise kuti vagare vakapfeke zvidxoko zvinoadziirire kubve kumatenda izvi zvinodetsere kuti utano hwawo husapinde mutsaona.

Varwere vari muzvibhedhlera vanosise kupota veiuya veionekwa ngehama dzawo izvi zvinodetsera kuti ndxondo dzawo dzisanyanya kufunge zvakawanda zvinozodetserawo kuti akasire kupona.

Vantu vanenge veirwara ngematenda vanosise kuti vasagara pamhatso. Vaende kuzvibhedhlera, vaonekwe kuti vangazvingwarira sei pautano hwavo, pamwepo nekutorapwa.

Mitombo imweni inomwiwa ,imweni inoite zvekuzorwa, imweni inobairwa kuti ipinde mukati menyama yemuntu , izvi zvinodetsere kurape matenda anenge ari nechemukati.

Vana mukoti naana chiremba pavanenge eita mishando yavo. Vanosise kuti vashande vakapfeke zvidloko zvinoadziirira kubve kumatenda anopararira eibve kuvandu vaanonge eirapa.

Vantu veirapiwenmatenda imweni mitombo inotode kuti itopinde mukati mwenyama izvi zvinodetsere kuti Muntu anase kubatsirika ngekukasira panenge peirwadza.

Nguwa yeshe vana mukoti navana chiremba pavano nge veiite mishando yavo vanosise kunge vakapfeka zvinxoko zvinoadzivirira kubva kumatenda akasiya-siyana.

Vantu vanosiso kupota eivhenekwe mwiri yavo kuitira kuti amweni matenda emukati mwenyama akasire kuzikanwa. Izvi zvinodetsera kuti muntu akone kuzvingwarira paine nguwa.

Muzvibhehlera, vantu vanosise kupota veiramba veiongororwa, kuitire mamweni matenda anonga ari ngechemukati. Izvi zvinodetsere kuti vantu vaone kurapika zveienderana nedenda rawo remene.

Muntu eizwe kuti mwiri wake hauite zvakanaka, unosise kuende kuzvibhedhlera asangane nanamukoti nanachiremba aone kudetserwa. Izvi zvinoite kuti muntu adetsereke zviro zvisati zvanyanye kushata.

Vandu vanosise kuzive zvavanoise mumwiri zvonokuwadza nezvinovadetsera kuti mwiri wavo ugare une utano dzidziso iyi yakanakire pakuti vanhu wangwarire utano hwavo.

Vanorwara vanosise kuti vayende kuchibhedhlera. Vanamukoti ndiwo vanoziya kuti mutombo ungade kupiwa munthu, ungade kupinde mumwiri wemunthu ngenjirayi. Vamweni ndovanobayire nayithi, veyise mutombo mwiri. Imweni ndoyinodzorwa kana kumwa. Izvi zvinodetsere muntu kuti aziye kuti totora seyi iyi mitombo.

Dziso mutezo wakakosha unoda kopota weiningirwa kuti ushande zvakanaka izvi zvinobetsera kuti vanhu vazvidziirire kuita mapofu

Muzvibhedhlera munosise kunge muine bandiko rinoita mushando wekuhloye vantu zvirwere zvavanonge vanazvo, izvi zvinodetsere kuti, kuti paine amweni matenda anohwara akasire kuoneka ngevantu vadetsereke.

Ndau dzinoita nezvekuvheneke utano hwavantu munyika, dzinosise kuti dziwande, Izvi zvinobetsere vantu vanonge vane matenda akawanda. Kuti vakwanise kuziye kuti chiini chemene chinenge cheivanesa chingade kurapiwa.

Ndau dzinohloya vantu pamatenda avanonge anayo anonge akahwara dzinosise kuti dziwande munyika. Izvi zvinodetsere pakuti vantu vakasire kuziye urwere hwaanahwo pachine nguwa kuti abetsereke.

Ndau dzinoitwa ngezvekuhloyiwa kwevantu pamatenda avanenge vanawo dzinosise kuti dziwande izvi zvinodetsera vanhu kuti vapote veihloyiwe utano hwavo kuti vaziye kuti vangazvingwarira sei.

Ndau dzinoitwa nezvekuhloywa kwematenda munyika dzinosise kuti dziwande kuhloyiwe kwematenda kunodetsera varwere kuti vakone kurapwe denda remenemene ravanozwa naro.

Ndau dzinohloiwe varwere dzinosise kuti dziwande munyika. Izvi zvinodetsere kuti vantu, vakone kuziye matenda, avanonge veirwara ndiwo.

Munyika munosise kuti muwande ndau dzekuti vantu vapote veyihloyiwe matenda avanorwara ndiwo. Izvi zvinodetsera kuti vantu varapiwe zvirwere zvemene-mene, vasayite zvekufungidzira.

Muzvibhehlera munosise kuti muwande ndau dzinovhenekwe varwere vanenge veirwara ngematenda akasiyanasiyana izvi zvinodetsere kuti muntu arapwe denda remenemene rinonge reimushupa.

Muzvibhehlera munosise kuti muwande ndau dzinoita nezvekuhloyiwa kwematenda. Izvi zvakanakire pakuti vantu vanoone kudetserwe pamatenda avanorwara ndiwo.

Muzvibhehlera munosise kuita mbatso dzimweni dzekuti anamukoti nanachiremba vanoshandiremwo veidetsere vanhu kuvaongororore matenda amweni anonga anawo akahwanda vantu vanoite kuti vachizoraipwe zvemenemene zvaanenge eifanire kurapiwa.

Zvibhedhera zvinosisa kuite ndau dzinenge dzinanachiremba vanopota vachihloye hutano hwevantu. Izvi zvinodetsere antu kuti varapiwe matenda emene-mene eanonga anawo.

Ndao dzinoongorore matenda dzinosise kuti dziwande izvi zvinobetsere vantu vanenge varwara kuti varapiwe kweiziviwa denda remene mene raanenge eirwara ndiro.

Zvi bhedhleya zvedu zvino sise kupota zveite ndau dzakawanda dzino ongorore matenda ku ongororwa kwe matenda kuno detsera pakuti muntu eyi rapwa unobai rapwe denda re mene mene raanonga anaro.

Zvibhedhlera zvinosisa kunge zvine michini inodetsera kuvheneke matenda. Izvi zvinodetsera pakuti muntu unorapwa denda remene rinenge rakaonekwa kuti ndooraanaro.

Muutano munosise kunge muine bandiko rinoona ngezvendxondo dzaanhu pamwepo nezvevana vadoko. Izvi zvinodetsere pakuti vantu vaone kurarame mune zvakanaka, utano hwawo hwakarongeka.

Vana vanosise kuroorwa nekupuwe vana vakura vasvike pazera ririnane izvi zvinodetsera kuti ndxondo dzawo dzisatambudzika kuti mwana ndingamuite marerereyi.

Vanamai vanosise kuti vapote veiende kuzvibhedhlera nevana vadoko kuti vadetserwe pane zveutano ngekuti vana vadoko vanokasire kubatire matenda.

Vana vadodori, vachangobve kubarwa vanosisee kugara vakangwarirwa pane zveutano zvavo, veipota veidzivirirwa kubve kumatenda akasiyana siyana.

Vana vadoko vanosise kuramba vakangwarirwa pane zveutano izvi zvinodetsera pakuti vasabatwa ngematenda zvirinyore ngekuti vadoko vanokasire kubatwa ngematenda.

Muzvibhedhlera vana mukoti vanosise kuti varape varwere vane matenda. Vakazvidzivirira ngekuti kune matenda amweni anohambiswa ngedutu anobatira ngekukasira.

Ana adoko anosise kugara yakangwarirwa pane zveutano hwavo zvinobetsera ngekuti ana n'gondo dzavo dziite zvakanaka.

Ikodzero yevanthu vakabarwa vaine urema, vanonge vasikakoniwo kuhamba, kuti vapote veitsvakirwe zvihambiso, ngebazi rinoite ngezveutano.

Muzvibhehlera munosise kuti mugare muine michini inode inoshandiswa ndiana mukoti naana chiremba. Izvi zvinodetsere kuti mishando yawo irekere kumira.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvinge zviine mishini inobetsera vana mukoti nana chiremba pavanenge vechiita mishando yavo izvi zvinobtsera kuti mishando ihambe zvakanaka nekurerutsira ana chiremba .

Muzvibhedhlera zvedu munosise kuti mugare muine michini inoseenzweswa ndiana mukoti nanachiremba pakushanda mishando yavo. Izvi zvinodetsera kuti mishando isapetuke sure ienderere mberi.

Muzvibhedhlera munosisire kuti muite midziyo inoshandiswa ndiana chiremba izvi zvinoadetsera kuti vahambise mishando yavo zvakanaka.

Muzvibhedhlera munosise kuti vanamukoti nanachiremba vaone michini yeshe yavangada pakuite mishando yawo, izvi zvinodetsere kuti mushando uhambe zvakanaka.

Kuzvibhedhlera kunosise kuti kunge kuine michini yeshe ingadiwe kushandiswe naanamukoti naanachiremba. Izvi zvinodetsera kuti mishando yavo ienderere mberi irekere kuyema.

Muzvibhehlera munosise kuti mugare muine michini yeshe hayo ingade kuti ana mukoti naana chiremba vashandise, izvi zvinoite kuti mushando wavo uvarerukire.

Zveutano zvinosise kuti zvigare zviine michini inoseenzeswa ngeana mukoti nanachiremba. Kushanda kwemishini mune zveutano kunodetsera pakuti mishando yanamukoti nanachiremba inohamba ngemwazvo ngenguva.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvigare zviinemuchini yakawanda inodetsere vantu pavanenge veidetserwe muchipatara ndiana chiremba kana anamukoti izvi zvinoita kuti mushando wawo uhambe ngemazvo.

Muzvibhedhlera muno sise kugara muine michini ino detsere varwere panguwa yeinonge yeidiwa. Michini yakadai ngeinosimbise makodo, yakanakire pakuti muntu unogara akagwinya.

Mu zvibhedhlera muno sise kunge muine mishini ino detsera vana chiremba nana mukoto pamwepo neva rwere kuti basa rana mukoti rienderere mberi zvakanaka.

Zvi bhedhlera zvino sise kuti zvigare zvine midziyo inoshandiswe pama basa ana mukoti nana chiremba izvi zvinoite kuti mishando yavo ishandike zvakanaka isingazo emi.

Mazuva ano zvibhedhlera zvinosise kuti zvishandise michini yechimanje-manje. Mishini iyi inodetsere kureruse mushando.

Michini inoshandiswa nanachiremba kana nanamukoti inosise kuti iwande munyika kuwanda kwayo kunobetsera kuti mishando yemuzvibhedhlera ireruke

Muzvibhedhlera munosise kuti mugare muine michini inodiva ndiana chiremba nanamukoti paanenge eiite mabasa avo. Izvi zvinobetsere kuti basa risadzokere sure.

Zvibhedhlera zvinosise kunge zviine zvekushandisa zvakakwana, zvinodiva ndiana mukoti nana chiremba. Izvi zvinoabetsere kuti mishando yavo irekere kumira.

Muzvibhedhlera, munosise kuti mugare muyinemishini inodetsera vanachiremba, navanamukoti pakuyite mishando yavo. Izvi zvinorerutse mishando.

Kuzvibhedhlera zvinosisira kuti mugare muine michinj inodetsera ana mukoti nanachiremba pakuite mishando yavo izvi zvinoite kuti basa ravo rireruke.

Muzvibhedhlera munosisa kuti munge muine michini yekushandisa yakawanda. Izvi zvinodetsera anamukoti pavanenge veiita mishando yavo kuti vaiiite zvakanaka.

Zvibhehlera zvinosise kuti zvinge zviine mishini yeshe ingadiwe ndiana mukoti naachiremba kuti vashandise izvi zvinodetsere kuti mishando yavo ivarerukire.

Muzvibhedhlera munosise kuti mugare muine mishini inoshandiswa ndianachiremba naanamukoti. Izvi zvinoite kuti mishando yavo ienderere mberi, isaema.

Zvibhedhlera zvinosise kugara zviine michini yakawanda inoshandiswa ndiana chiremba naana mukoti. Izvi zvinodetsere kuti pamishando yawo yaanenge eiita, inoenderere mberi mune zvakanaka.

Muzvibhedhlera munosise kugara muine midziyo yeshe, ine chekuita nekushanda kwaanachiremba naanamukoti. Izvi zvinoadetsere kuti mishando yawo isaema.

Muzvibhedhleya munosise kugara muine mishini yese ingade kushandiswa ndiana chiremba naana mukoti pamabasa ako. Izvi zvinoite kuti mushando wavo ureruke nekukasira.

Zvibhedhlera zvinosise kugara zviine zvekushandisa zvakakwana. Izvi zvinodetsere ana chiremba nana mukoti kuti vaite mushando yavo vasikaemi-emi.

Muzvibhedhlera munosise kuti muite midziyo yakasiyanasiyana inoshandiswa ndiana chiremba zveienderana nemhando yedenda remunthu. Izvi zvinodetsere kuti mushando wawo uenderere mberi zvakanaka.

Muzvibhedhlera munosise kuti michini inoshandiswa ndiana mukoti, ndianachiremba ioneke, iwande. Izvi zvinodetsere pakuti mushando wavo usazoema.

Bandiko reutano rinosise kugara rine midziyo yerinoshandisa yakakwana. Izvi zvinobetsere kuti mushando usaema uenderere mberi.

Muzvibhedhlera munosise kugara muine mishini yekushandisa inodiwa nana chiremba nanamukoti panguva yega yega inenge yakakodzera izvi zvinobetsera kuti mishando yavo ienderere mberi zvakanaka .

Muzvibhedhlera munosise kuti muwande muchini inobetsera vana mukoti nana chiremba pakurape varwere. Izvi zvinote kuti mishando yavo ienderere mberi zvakanaka.

Muzvibhedhlera munosisa kuti muoneke midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa nana mukoti nanachiremba, izvi zvinodetsere pakuti awane kuyita mushando wavo ngemwazvo.

Michini inoshandiswa ndiana mukoti nana chiremba, inosise kuti iwande muzvibhedhlera, izvi zvinodetsere pakuti ana mukoti nana chiremba vanoyite mishando yavo vasikayemi.

Muzvibhehlera munosise kugara muine michinin inoshandiswa ndiana chiremba naana mukoti. Izvi zvinodetsera pakushanda kwavo nekuti mushando auemi.

Zvibhedhlera ,zvinosise kugara zviine midziyo yekushandisa yakakwana, inoshandiswa ndianamukoti naanachiremba .Izvi zvinodetsere kuti mushando usaema.

Muzvibhedhlera munosise kugara muine michini inoshandiswa ndianachiremba kana kuti ndianamukoti. Izvi zvinodetsere pakuti peshe paanenge eide kuite mushando yawo haazo....

Muzvibhedhlera munosise kuti anamukoti nanachiremba aone zveshe zvaangade kushandisa. Izvi zvinobetsera kuti mushando wavo usaema, uenderere mberi..

Mishini inodetsera vantu muzvibhedhlera inosise kui iwande izvi zvinodetsera vana mukoti navana chiremba pavanenge veiita mabasa avo kuti mushando usaema.

Muzvibhedhlera munosise kuti mugare munemichini inoshandiswa nde anachiremba nanamukoti. Izvi zvinodetsere kuti mishando yawo irekere kumira iyenderere mberi zvakanaka.

Muzvibhedhlera munosise kuti mugare muine nemichini yeshe inodiwa ndiana chiremba nanamukoti kuti vabetsereke pamabasa avo ekurapa. Izvi zvinoite kuti mushando wavo ureruke.

Muzvibhedhlera munosise kugara muine midziyo yekushandisa yakakwana inoshandiswa ndiana chiremba nana mukoti. Izvi zvinodetsera kuti mushando wavo usazodzokere sure huenderere mberi.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zviwande michini inodetsera vantu pakurapwa kwavo izvi zvinoite kuti mishando yavanachiremba iyenderere mberi irekere kumira.

Muzvibhedhlera munosise kuti mugare muine midziyo yekushandisa. Izvi zvinobetsera anachiremba nanamukoti kuti vaenderere mberi nemushando vavo zvakanaka.

Vanachiremba naanamukoti vanosise kuti pavanoite zvekubata bata paanorapa varwere vange vakazvidzivirira izvi zvinodetsere kuti matenda asanyanya kupararira.

Zvibhedhlera zvinosise kunge zviine zvidziyo zvinoshandiswa pakurape matenda akasiyana siyana kana nemitezo yakasiyana siyana yemwiri. Izvi zvinodetsera kuti anamukoti vakwanise kuite basa ravo ngemwazvo.

Muzvibhedhlera munosise kuwande mishini inoshandiswa ndiana mukoti zveienderana nezvaangada kushandisa zvachona izvi zvinovadetsere kuti mushando wavo uvarerukire.

Zvibhedhlera zvinosise kugara zviine michini inobetsere pakushanda kwana chiremba nanamukoti. Izvi zvinoite kuti mushando usaema uenderere mberi.

Zvipatara zvinosise kuti zviite muchini inodetsera ana mukotikunyanya Vaya vanoita ngezvemazino, pane pamweni pekuti zino kuti ribviswe pasina muchini rinoshupa, saka mushini unorerusa mushando waana mukoti nana chiremba.

Muzvibhedhlera munosisa kuti mugare mune mishini yakasiyana-siyana inodetsere pakurapwa kwearwere. Izvi zvinoite kuti mushando usazoema.

Mu zvibhedhlera vano sisa kugara muine midziyo ino shandiswa ndi ana makoti nana chiremba izvi zvino detsere kuti mushando yavo usa rema.

Imweni mitombo, kunyanye yechingezi, inode kugare muchando. Izvi zvinodetsere kuti ,ikwanise kushande zvakanaka.

Muzvibhehlera munosise kuti mugare mune mishini inoshandiswa ndianachiremba nanamukoti izvi zvinoadetsere kuti mishando yawo aizoemi.

Muzvibhedhlera munosisa kugara muine zvombo zvekushandisa izvi zvinodetsera pachirwmba panenge eita mishando yawo izvi zvinoita kuti mashango kushanmbira.

Vantu vanosise kupota veiningirwa ngemichini yechimanje manje pamatenda evanenge einawo. Izvi zvinodetsere kuti aone kungwarire utano hwavo eiziva kuti angade kurapwe ngenzira ipi?

Michini inodetsera pakushanda kwaana chiremba muzvibhedhleya. Inodetsere anachiremba pakuongorore amweni matenda asikadi kubude pachena.

Muzvibhedhlera munosisa kugara muine zveshe zvingadiva ndiana chiremba kana kuti ndiana mukoti pakurapa antu. Midziyo ikange yakakwana zvinobetsere kuti mushando vana mukoti uenderere mberi zvakanaka.

Vantu vanosise kuti, vapote veishandise mitombo yechingezi. Mitombo iyi yakanakire pakuti, inoreruka pakuishandisa ngekuti, inogara yakatoronza kudhaya kuti inosise kuti iite mashandisirwei.

Mitombo yechingezi inosise kuti ishandiswe ngevarwere. Mitombo iyi yakanakire pakuti inogara yakape chipimo chinosise kuti chitorwe zvinoenderana nezera remuntu.

Mitombo yechingezi inosise kuti irambe yeishandiswa munyika. Mitombo iyi inodetsere vantu ngenguti inotovaronzera mashanfisirwo eyinosisa kuti iitwe zveienderana nedenda remuntu pamwepo nezera rake.

Mitombo yechingezi inosise kuti ishandiswe ngevantu. Mitombo iyi chayakanakira ngechokuti inogara yakape chipimo chinoendera nedenda romuntu, pamwepo nezera remuntu.

Vantu vanosise kushandise mitombo yechingezi. Mitombo yechingezi yakanakire pakuti inotobhuye kuti inosise kushandiswa ngenjira ipi. Izvi zvinoite kuti vantu varerukirwe kushandisa.

Vantu pavanonge veyirwara ngemikuhlani, vanosise kupota veyitore mitombo yachona inoyedze kuti mukuhlani udzikire uyezve zvinodetsere kuti muntu akone kuenderere mberi nemishando yake.

Mitombo yechingezi yakanaka. Chayakanyanya kunakira ndechekuti inonase kunge inechipimo chakaongororwa kuti muntu achitore adetsereke.

Vantu vanosise kuti vashandise mitombo yechingezi nguwa ngenguwa. Mitombo iyi yakanakire pakuti inonge ine chipimo chakaongororwa chinosise kutorwa ngemuntu kuti asazvikuwadza.

Mitombo yechingezi yemazuvano yechingezi inosise kuti igare yeishandiswa ngevantu. Yakanakire pakuti inenge yakanasa kubhuyiwe mashandisirwe einosise kuti iyitwe.

Mitombo yemazuwano yechingezi inosise kuti ishandiswe ngevantu vakawanda ngekuti inodetsera inongezve yakanase kuronza mashandisirwe einosise kuti iitwe zveienderana nedenda nezera remuntu.

Mitombo yechingezi inosise kuti vantu vakawanda vapote veiyishandisa. Mitombo iyi yakanakire pakuti inonase kuronze mashandisirwe eyinosise kuti iyitwe zviyiyenderana nedenda remuntu nezera rake.

Mitombo yeChiNgezi yakanaka kuti ishandiswe ngevantu. Mitombo iyi inotoronzera vantu kuti inosise kuti ishandiswe ngenjira ipi, saka vantu vanoishandisa veiteedzere zvemene zvakabhuyiwa, nezera ravo pamwepo nedenda raanonge anaro.

Mitombo ye chingezi yaka nakire pakuti ino nase ku bhuye mashandisirwo eyino siswe kuti iyitwe zvei enderana ne zera re muntu ne denda ra anenge anaro.

Vantu vanosise kuti vapote veishandise mitombo yechingezi mitombo iyi yakanakira pakuti inogara yakagadzirirwa chipimo chinoshandiswa ngemuntu.

Vantu vonosise kuti vapote veirapwa veishandise mitombo yemazuva ano yechingezi chakanakire mitombo iyi ndechekuti inoreruka kuishandisa nekuti yakabhuyiwa mashandisirwo eyinosise kuti iitwe kwemene.

Mitombo yechingezi inosise kuti iwanda munyika itengeswe yakawanda. Inodetsera vantu pakuti inonge ine mashandisirwo ayo mitombo yacho zveienderana nezera remuntu nedenda rake.

Vantu vanosise kupota veishandise mitombo yechingezi. Mitombo iyi yakanakire pakuti inonase kuronze mashandisirwe einosise kuti iitwe, pamwepo nezera remuntu.

Vantu vanosise kuti vapote veyishandise mitombo yeChiNgezi pavanonge varwara ngematenda akasiyana siyana. Mitombo iyi yakanakire pakuti inozvironza yemene mashandisirwo einosise kuti iitwe. Yakaongororwa ndiana chiremba saka zvinodetsera vantu.

Vantu vanosise kuti vaziye mashandisirwo emitombo yechingezi. Izvi zvinova rerukira ngekuti mitombo yachona inenge yakatobhuiwe kuti inoite mashandisirwei.

Mitombo yemazuwa ano yechingezi inosisa kuti ishandiswe ngevantu vakawanda yakanakire pakuti inobhuya mashandisirwo ainosise kuti iitwe.

Mitombo yechingezi inodetsere pakuti vanoshandisa avahlupeki ngekuti inonga yagara yakanyorwa kuti inoshandiswa sei uyezve inenge ichienderana nezera nedenda remunhu pakushandiswa kwayo.

Mitombo yechingezi yechimanje manje yakanaka chayakanyanyira kunakira chikuru ndechekuti inopa chipimo chinoenderana nedenda.

Mitombo yechingezi yakanakira pakuti inonga ine chipimo chakanyorwa chinoita kuti unoishandisa asashandisa vakawanda vanokuwadza kana kuti asashandisa mushoma usingazoiti kuti muntu apone.

Mitombo yechingezi yakanaka inodetsera ngekuti inenge ine chipimo chemene mene chinoenderana ngemuntu nendenda rakwe raanenge achizwa nezera.

Mitombo yechingezi inodiwa kupota ichishandiswa pautano hwevantu. Yakanake pakuti inogara inechipimo, kuti muntu, nezera rake, nedenda rake aone kuti unoshandisa chipimo chakadini.

Mitombo yemazuwa ano ,yakanakire pakuti inoreruke kushandisa ngekuti unenge wakatobhuyirwe mashandisiro emene eunofanire kuita pamwepo nezera rako izvi zvinoite kuti mushonga unase kushanda.

Mitombo yechingezi inodetsera pakuti inenge yakaiswa chipimo chemenemene chinofanirwe kutorwa ngemunhu izvi zvinodetsere kuti muntu arege kuzvivhirigidzire utano hwake.

Mitombo yechingezi yakanakire pakuti inope chipimo, chipimo chekuti vantu veishandisa avahlupheki kuti votore chipimo chakadini. Chipimo chacho chinenge cheienderana nedenda remunhu ,nezera nemuntu.....

Mitombo yechingezi yakanaka inodetsere ,inopiwe chipimo chemene mene chinofanirwe kurorwa ngemundu zveinderana nedenda kana zveinderana nezera remuntu.

Mitombo yechinhezi yechimanje manje inenge ine chipimo chinooenderana nezera remuntu nemhando yedenda raanorwara ndiroIzvi zvinodetsere kuti munhu atore chipimo chemene mene kuti aazokuwadze utano hwake.

Mitombo yechingezi inodetsera yakanakira pakuti ine mashandisirwo ayo zvekuti muntu akamateedzera akwanisi kuzvivhiringidzira utano hwake.

Mitombo yechingezi inosise kushandiswa ngeanhu akawanda yakanakire pakuti inogara yakape chipimo chinoendererana nedenda remuntu nezera remuntu.

Mitombo ye chingezi yakanaka kuishandisa chikuru chayaka nakira ngechekuti ino rerukire vantu kuishandisa nekuti inenge ine zvakanyorwa zvinonatse kutsanangura kuti inoshandiswa sei zvei enderana ne zera re muntu.

Mitombo yechingezi inenge ine zvakanyorwa kana kuti inotobhuira munhu kuti inoite mashandisirwei zveienderana nedenda rake nezera rake. Saka ndoochokuru chakanakire mitombo iyi

Mitombo yechimanje manje yechingezi yakanaka. Chikuru chayakanyanya kunakira ngechekuti inonge yakagadzirwa zvipimo zvekuti vantu vanotora chipimo chinenge cheienderana nezera pamwechete nedenda rinenge rine muntu. Izvi zvinodetsera kuchengetedza utano.

Mutombo vechingezi vakanakire pakuti vagara une chipimo chounonge vakanyorwa chokuti unoshandisa sei ,vagara zve une mashandisiro akanaka anoenderane nezera remuntu nemukuhlane vaangadaro veirwara naro kana kuti denda.

Mitombo yechingezi inoshandiswa zvakasiyana siyana. Imweni inomwiwa. Imweni inoite okudzorwa. Chayakanakira ngechekuti inobhuya kuti yoitwe mashandisirwei zvinoita kuti unoshandisa arerukirwe.

Mitombo yechingezi yakanakira pakuti inopa chipimo chakaongororwa ndiana chiremba. Zvinobetsera anoshandisa kuti oita mashandisirei zveienderana nedenda nezera remuntu.

Mitombo yechimanjemanje yechingezi inodetsera yakanakira pakuti inope chipimo chinoenderana nedenda remuntu yechizopahe mashandisirwo acho emene.

Mitombo yechiyungu inodetsera pakuti vantu vanopiwe chipimo chinoenderana nedenda rawo reanenge echizwa.

Mithombo yechingezi inodiwa, yakanakire pakuti inope chipimo chinoenderana nemunthu zveienderana nedenda rake zveienderanazve nezera rake.

Mitombo yechingezi inodetsera. Inodetsere kuti vantu vaone kurapwa veishandise zvipimo zvemene mene zvinenge zvakanyorwapo pamitomboyo

Mitombo yechingezi yakanaka yakanyanye kunakire pakuti inopimwa ngechipimo chakanaka chekuti muntu unomwa. Kana kuti kushandise zvineenderana nedenda rake ranenge anaro.

Pane nguva imweni yekuti mundani munenge makafufutirwa makaite yekumonana muchisunga. Pakadai ngeapapo panenge pechide mitombo imweni inotoite kuti urutse. Kuti zveshe zvazvine zviinetsa zvipere kubuda, izvi zvinobetsere kuti utano hwemuntu huite zvakanaka.

Mitombo yechingezi yakanaka kunyanya une mukuhlani iriyo mitombo inodetsera kuti kunyari kukotsora kwacho kuitewo zviri nane.

Mitombo mizhinji inopuwa antu kuzvibhedhlera kana kuti inotengwe muzvitoro zvinoyita ngezvemitombo, yakanaka pakuti inonge yakabhuyiwe mashandisirwo ayo nekugara inechipimo chinoenderana nemuntu.

Vantu kana vaine zvinovashupa mudhlondo dzavo ,zvibhehlera zvinosise kuti zvinge zviine mukana wekuti vantu vonavawo vaone kudetsereka kuti vaonehe kurarama zvakanaka mudzendo dzawo.

Munthu unonge echitambudzika ngendxodo unosise kuti aone mukana wekuti adetsereke izvi zvinoite kuti akone kuzvisenzera.

Muzvibhedhlera munofanire kuite ndau dzekuti vantu vanopota veibatsirwa zvinechekuita ee nendxondo dzawo.

Munyika munosise kuti muite zvibhedlera zvinopota zviyiningire ndxondo dzaanhu kuti dzirikuita zvakanaka here ,izvi zvinodetsera kuite kuti antu agare hutano hwawo hwakangwarirwa.

Zvipatara zvinosisa kuwanda zvinodetsera vantu vanenge vapenga kuti apote eidetserwa kuitira kuti ndxondo dzawo dzifunde zvakanaka kufanana nevamweni vagone kuzvirerutsira.

Muzvibhedhlera vana vadoko vanosise kuti vabatikirwe ,izvi zvinodaro ngekuti vana vadoko avatani kubatire matenda, saka kuvangwarira kunoyite kuti vadzivirirwe kubva kumatenda akawanda.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvingwarire utano hwevana vadodori maningi. Izvi zvinodetsere kuti kufa kweana adoko kuite kushoma.

Vana vadoko vanosise kuti vagare vakangarirwa pane zveutano hwawo izvi zvakanakire pakuti vana vadoko vanokasire kubatwa ngematenda saka vakagara vakangwarirwa zvinoachengetedza.

Utano hwevana vadoko hunosise kuti hukosheswe ngekuti vana vadoko vanokasire kubatira matenda, saka kuramba vakaningirwa veikosheswe utano hwavo zvinoite kuti vagare vakachengetedzeka.

Vanav vanosise kupota veijare kuite mibato yemaoko veitozvifunda vachakatsonga, izvi zvinodetseredza kuti vakure veikone kuzozviriritira.

Vana vanosise kupota veyiite mibato yemaoko veyifundire kugadzire zviro zvakasiyana siyana ngokuti zvino zovabetsere pakurarama kwavo mune ramangwani ravo.

Hutano hweana adodori hunosiswe kuti hukosheswe ngekuti vana vadodori hawatani kubatire matenda.

Mukurarama vanhu vanosise kuti vapote veizvisimudzira pangave pakufunda nepakuziya wo zviro zvakawanda, izvi zvinoite kuti nyika yeduu isimukire panezveutano pamwepo nezve upfumi.

Vantu vanosise kupota veyiyende kuzvibhedhlera veyiwonekwa nezveutano hwavo veyidetserwa zveshe zvingade kuti vadetserwe. Izvi zvakanakire pakuti muntu unogara wakangwarire utano hwako.

Vanthu vanosise kupota veipinde muzvibhedhlera vechihloyowe mutezo yavo, kuti inodaro yeishanda zvakanaka ere ,kana kuti inenge yeide kuti idetserwe izvo zvinoita kuti vantu vararame veziva njira dzekuzvingearira panezveutano.

Vantu vanosise kupota veiende kuzvibhedhlera veisangana nanamukoti nanachiremba ,veivataurira nezveutano hwavo zveshe zvingadai zveivanetsa kuti vaone kubetsereka kuti vongwarira sei utano .

Vanamukoti nanachiremba vanosise kuti vagare vakapfeke ngugo dzinovachengetedze pakupararira kwematenda eibve kuvarwre eiuye kwaari, izvi zvinovadetsere kuti varambe veiite mishando yavo.

Muntu unosise kupota eizvingwarire utano hwake eipota eiende kunaana mukoti eiongororwa izvi zvinodetsere kuti utano hwemuntu agare eiziye zveunoda.

Vantu vanosise kupota veyienda kuzvibhedhlera, veyihloyiwe pane zveutano hwavo, kuti vaonekwe kuti apana ere zvavangada kudetserwa ndizvo.

Vantu vanosise kupota veiende kunanachiremba veivhenekwa. Izvi zvinobatsire kuti vagare vakangwarire mwiri yavo kuzive matenda anenge anavo kuti angarapiva ngenjira ipi.

Vandu vanosisa kuti vagare veziya utano wavo pamweni pachona vapota veiona vanachiremba veivhenekwa.

Vanhu vanosise kupota veigeza mazino avo nguwa ngenguwa. Izvi zvinodetsera kuti arekere kuzorwara ngemazino nekuite kuti mazino asazopera mumuromo, saka mazino anoda kuti uite utsanana.

Vantu vanosise kupota veiende kuzvibhehlera veiongororwe kuti hapangadaro pane matenda anodaro eide kuti arapiwe here. Izvi zvinodetsere pakuti muntu akaonekwa ngenguva, unodetserekawo zvirinyore.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zviite anachiremba akafundire mushando vavo eikombidza zvemene-mene, kuti anosiye mushandio vavo. Izvi zvinobetsere anorwara ngematenda kuti apone.

Muzvibhehlera munosise kuonekwa ana chiremba akafundire mabasa awo eimaziya. Izvi zvinodetsera kuti vantu vanenge vane matenda vadetsereke.

Vantu vanosise kupota veiende koona ana chiremba veidetserwe zvingadai zveiahlupha pamatenda aangafungire kuti ndingadai ndine denda rakati. Izvi zvinoite kuti akwanise kuziye kuti ozvingwarira sei.

Vanamukoti nanachiremba vanoshande muzvibhedhlera vanosise kugara vakatozvichengetedza. Veipfeke mbatya dzinoadzirire pamatenda anotapurirwana.

Vanhu vanosise kupota veienda kuzvibhehlera veiningirwe utano hwawo kuti hungade kubatsirwe nenzira ipi, izvi zvinodetsera kuti agare akachengetedze utano hwawo.

Vantu vanosise kuti vapote veyienda kuzvibhehleya veivhenekwa kuti vaoneke kuti vangadetsereka sei maringe neutano hwavo nguwa uchipo.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvipe ana mukoti nanachiremba ngubo dzinoadziirira kubve kumatenda akasiyana siyana, kunyanya matenda anopararira ngekukasira eihambiswa ngedutu.

Kuita mushandi wezveutano zvakadaii nekuite chiremba kana kuite mukoti chiro chakanaka ngekuti chinobetsera mumhuri ,nharaunda pamwepo nenyika kuti isimukire .

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kuti zviwande munyika, izvi zvinodetsere vanthu vanenge vane mare dzavo kuti akange arwara akwanise kutenge mitombo asikahambi pakareba.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinosise kuti zviwande munyika. Izvi zvinodetsere kuti vantu vazorege kuhamba mimango yakareba veitsvange pekutenge mitombo.

Ndau dzinotengeswe mitombo, dzinosise kuti dziwande munyika, izvi zvinodetsere vanorwara, kuti vawone pekutenge mitombo yavanenge vazi vatenge, ngaana chiremba.

Zvitoro zvinotengese mutombo unorapa vantu zvinosisa kuti zviwande munyika zvinodetsera vantu kuti varege kuzohamba pakareba maningi veitsvake kuda kudetsereka ngekutenge mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kuzare muntaraunda nemunyika. Izvi zvinodetsere vantu vanonge veide kutenge mitombo, kuti vasahambe muhambo wakakura veitsvake pekutenge mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kuti zviwande. Izvi zvinodetsere vantu vanenge veide kutenge mitombo kuti varege kuhambe mihambo yakareba maningi veitsvake pekutenga

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kuti dziwande munyika. Izvi zvinodetsere vantu kuti vasazohambe mimango yakakura veitsvage pekuone mitombo mari yacho vainayo.

Ndau dzinotengese mitombo, dzinosise kuti dziwande munyika. Kutengeswa kwemitombo, kunodetsere vanhu vane mare dzavo ,kuti vasahlupheka ngepekutenge mitombo, kana aine matenda ano....

Ndau dzino tengeswe mitombo dzinosise kuti dzi wande mu nyika izvi zvino detsere kuti vantu vasazo hambe mi mango yaka kura vei tsvake kuti votenge pari mitombo ya anenge eida.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinosise kuti zviwande munyika. Izvi zvinodetsere vantu, vanonge vane matenda, anonge eide kuti vatenge mitombo kuti, vasazohambe mimango yakakura.

Ndau dzinoita nezvekutengeswa kwemitombo dzinosisa kuti dziwande munyika kuwanda kwendau idzi kunodetsera vantu vanonga veide kutenga mutombo kuti vasazoshaye pekutenga.

Ndau dzinotengese mitombo dzinosise kuti dziwande. Izvi zvinodetsere varwere vanenge vane mare dzavo kuti vasashaye kwekutenge mitombo yavanonga azwi atenge ndiana zviremba.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kuti dziwande munyika. Kuitira vantu vanenge vane mare dzavo, vaine matenda anovashupa vanorerukirwe kuone pekutenga.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kuti dziwande, kutengeswa kwemitombo kunodetsere vantu munyika kuti vawone kupona pamatenda avanonga veyirwara ndiwo.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kuti dziwande izvi zvinodetsera vantu vanenge vane matenda kuti asahlupeka kuti voiwonepi mitombo mare ainayo.

Ndau rzinotengeswe mutombo dzinosiswe kuti dziwande munyika izvi zvinodetsere kuti vantu vanenge vabatwe nematenda vaende koone mutombo yekurapika.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinodikwe kuti dziwande izvi zvinodetsere vantu vanenge vanemare dzawo vanenge veirwara kuti vaone kudetsereka pamatenda avo.

Vana vano sise kupota vaibairwe mitombo nguva ngenguva izvi zvinoadetsere kudzivirira matenda kunyanya anobata ana adoko.

Ndau dzinotengese mitombo, dzinosise kuti dziwande munyika. Kuwanda mwendau idzi kunorerukire vantu, kuti vasafambe pakareba, veinotsvake mitombo, ivo mare yavo vanayo.

Mundau dzinotengeswe mitombo, dzinosise kuti dziwande munyika. Izvi zvinodetsere vanthu vanenge vanemari dzawo, asi veyirwara ngematenda. Zvinovadetsere kuti vasafambe pakareba veyitsvake kuti mitombo woyiwonepi.

Zvitoro zvinotengese mitombo , zvinosise kuti zviwande . Kuwanda kwazvo kunodetsera vantu, vanenge vane mare dzavo, vanonge veide kutenge mitomboyi, kuti vasashaye kwekuitenga.

Anhu anosise kutenge mitombo pandawu dzakaketwa dziri pamutemo izvi zvinoite kuti achengetedze utano hwawo arekere kundotenga peshe peshe.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kuti dziwande munyika. Izvi zvinodetsere vantu vanenge varwara kuti vasashupika ngepekuone mitombo inoenderana nematenda awo.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kuti dziwande nedzinotengswe mukaka wehwana hudoko kunyanya vafirwa ndanamai dzinosise kuti dziwande kuite kuti ........

Zvitoro zvinoita basa rekutengese mitombo zvinosise kutengese mitombo yazvo ngemare iripashi. Kuitire kudetsere antu amweni anenge asikashandi, asikaoni mare yakawanda. Kuti akonewo kutenge mitombo eizvirapa eizvidetsera.

Ndau dzinoita nezve kutengesa muntombo dzinosisa kuti dziwande munyika kuitire kudetsere antu anenge eide kutenge mitombo yekuzvidziirira kana kuti yekuzvirape matenda.

Nyaya dzeutano dzinosise kuti dziziviswe kuruzhinji rwevantu. Izvi zvinobetsera antu kuti vakone kuzvingwarira panyaya yeutano hwavo.

Bandiko reutano rinosise kupota reiunganidze vantu reivaronzera njira dzavanofanira kuhamba ndidzo mukuedze kuzvichengetedza panyaya dzeutano.

Vantu vanosise kuti vange vaine ruzivo rwaanopuwa, ngebandiko rezveutano , maringe ngezveutano, nenjira dzekungwarire utano.

Nyaya yeutano inosise kuti ipote yeishambadzirwe kuvantu vakawanda. Izvi zvinodetsere kuti ntaraunda pamwepo nenyika ione kuzvingwarira pane zveutano.

Vantu vanosise kupota veiunganidzwa veibhuyirwa ngenjira dzaangazvidetsera ndidzo pakuchengetedze utano hwavo izvi zvinodetsere kuti vanhu vagare vakazvingwarira.

Vantu vanosise kuti vapote veiunganidzwa veidetserwa nekubhirwa ngezveutano njira dzakashandisa pakudzichengetedza nekuchengetedzawo vamweni izvi zvinodetsere kuti vantu vagare vakangwarire nyaya dzeutano.

Nyaya dzehutano dzinode kupota dzeiziviswe kuruzhinji. Izvi zvinobetsera kuitire kuti vantu vagare vakazvingwarira takatarisana nezveutano.

Zviro zveutano zvinosisa kupota zveiziiswe vantu vakasiyana siyana ,izvi zvinodetsere kuti vakone kuzvingwarira utano hwavo.

Vantu vanosise kupota veiunganidzwa ngebandiko reutano vechisanganiwa navo veibhiirwa nekudetserwa maringe nenzira dzekuti vangazvichengetedza sei pautano.

Vantu vanosise kuoota veiunganidzwa ndivana chiremba vanoite zveutano nanamukoti izvi zvinodetsere kuti vapote veibhuirwe njira yekuti azvingwarire pautano.

Bandiko rezveutano rinosise kupota rechiite mikana yekusangana nevantu rechivaziisa nezveutano, njira dzakanaka dzinoite kuti utano hwavohugare hwakanaka. Izvi zvinodetsere nyika nentaraunda panyaya dzeutano.

Dzimweni dzenguva zvakakodzera kuti antu apote eiunganidzwa eiziviswa maringe nezveutano. Izvi zvinodetsere kuti antu atsvake njira dzekuzvingwarira ndidzo pane zveutano.

Vantu vanosiso kupota veiunganidzwa veibhuyirwa ngenjira dzakasiyana siyana dzinoadetsera kuti vachengetedze utano hwavo izvi zvinodetsera kuti antu akone kugara akazvingwarira.

Nyaya yeutano, inosise kupota yeiziiswe kuantu akawanda. Izvii zvinoite kuti antu agare akangwarire utano hwavo, nekuzvi chechetedza.

Chiro chakanaka kuti bandiko rinoita nezveutano ripote reihamba kana kuti reidaidze ruzhinji rechidzidzisa maringe ngezveutano izvi zvinodetsera antu munyari mumanharaunda kuti aone kuzvichengetedza pautano.

Dzimweni dzenguva nyaya yeutano inode kuti antu apote eibhiirwa echichenjedzwa kuti akwanise kuramba akasimba pautano pawo.

Vanamai, vanosise kuti vapote vaitore mitombo, inovadetsere kuti vana vasanyanya kubarwa vakatsikana maningi, izvi zvinodetsere kuti vana vasanetse kuvarera.

Vandu nguva nenguva vanosisipota veyienda kuzvibhedlera veyihloyiwe utano hwawo kuti vagare vakazvingwarira panyaya dzeutano veyikwanise kuzodetsereka pachine nguwa.

Vantu vakarorana vanosise kuti vakombidzane rudo pamwepo nekugondana. Izvi zvinoite kuti mumusha mwavo mugare mune kufara.

Vanamai vanosise kuti varonge mhuri zvakanaka pakubara kwavanenge veiita vasareke kuti vana vazotsikana maningi. Izvi zvinoite kuti vasazohlupa pakuvariritira.

Anhu anosise kubarana, kuti nyika iwande isimukire ,eeisimudzirawo nharaunda nekusimudzira wo nyika pane zveupfumi.

Vakadzi vanenge vane mimba vanosisira kupekupa vapote veipinda muzvibhehleya vachiongororwa nana chiremba kuti mwana wakagara zvakanaka here mundani izvi zvinoadetsera pakuzobara asaite matambudziko.

Nyaya dzeutano dzinode kupota vantu veifundiswa fundiswa veizive kuti utano hungachengetedzwa ngenzira dzipi, izvi zvinodetsere kusimudzire vantu kuti vagone kuzvingwarira.

Murume ne mukadzi vakarorana vanosise kuti vadanane umwe na umwe eyi gonda ne umweni wake izvi zvinodetsere kuti matenda asa nyanye kuwanda pa antu anodanana.

Murume ne mukadzi vanosise kudanana vaka gare pa mbatso vei gondana izvi zvino detsere pakuti mu mbatso murekere kupinde matenda.

Amukoti anoshanda nevantu vanorwara nematenda akasiyana siyanai pavanonge veisangana navantu ava vanosise kunge . Izvi zvinodetsere kuti varekere kutapurirwa nematenda anobve kuvantu.

Vantu vakarorana vanosisa kuti vakombidzane rudo pamwepo nekugondana izvi zvinoita kuti mumbatso vantu vagare veiwirirana veishandira pamwepo nguwa dzeshe.

Bandiko rinoita ngezveutano rinosise kupota rechibuda kubanze reibve parinoshandira chaipo reibude kubanze reisangana neantu rechiabatsira maringe ngezveutano izvi zvinoita kuti nyika isimudzirike maringe ngezveutano.

Munhu eibva korumba unosiswa kuti asaamba nekuzorora asizi kumbotamure tamure mitezo yake izvi zvinodetsera kuti arekere kukuwara.

Kune anoite zvemutambo vanosise kuone mvura yekumwa yakachena yakawanda izvi zvinodetsera kazhinji kana arashe mvura mumwiri pamwe nge echirumba.

Anthu anosise kupota eiite mitambo yakasiyana-siyana, eipota eitamure tamure mwiri izvi zvinodetsere kugwinyisa mitezo.

Vantu vanosise kuti vaziye mhando dzakasiyana siyana dzemagomboti izvo zinoadetsere kuti vaone kuzvidetsera panyaya dzeutano veizvirapa magomboti aadhuri anooneka peshe peshe .

Vantu vano sise kuti vaziye magomboti ano detsere panyaya dze utano izvi zvinoite kuti varerukirwe ngekuti magomboti abhadharwi.

Vantu vanosise kuti vapote veiziye magomboti ngekuti anovadetsera. Mupfumi kana murombo veshe vanorerukirwe kuti vamaone ngekuti anooneke zviri nyore.

Mitombo yechiantu inobetsera chikuru chayakanakira ndechekuti mitombo iyi haidhuri. Inoreruka kuiona zvisinei kuti muntu mupfumi kana kuti murombo veshe vanorerukirwe kuone mitombo iyi.

Mitombo yechivantu ndinoida inobetsera ngekuti inooneka peshe-peshe haidhuri. Saka inorerukira mupfumi nemurombo kuti aione.

Mitombo yechivantu inodetsera yakanakire pakuti aidhuri inondooneke mushango peshe peshe Saka antu anosise kuti apote eiishandisa.

Mitombo yechiantu inodetsera ngekuti aidhuri inooneka nyore nyore saka antu akawanda anorerukirwa kuti aishandise paanenge arwara.

Vantu vakawanda vanosisa kuti vaziye mitombo yechivantu inorapa izvi zvakanakira pakuti havadhirirwi ngekuti mitombo iyi mizhinji yakona inooneka peshe peshe.

Imweni michero ya tinorya ino sise kuty irambe yei ryiwa ngekuti we irya uchiti muchero ngeimweni njira unenge utori mutombo zve saka tinosise kuramba teirya michero yakadai nge iyoyo.

Vantu vanosise kuti vagare veiziya magomboti anorapa. Izvi zvinoite kuti vakwanise kuite zvine utano zvisika adhuriri.

Mitombo yechivantu, inosise kuti ichengetedzwe. Kuchengetwedzwa kwayo kunodetsere kuti igare nguva yakareba, vantu veiishandisa.

Magomboti akanaka panyaya yeutano anodetsera ngekuti adhuri kuona anorerukira murombo kana mupfumi.

Mitombo yechivantu inosise kuti izikanwe ngevantu vakawanda vanorerekerwe kuiona, mufumi kana murombo veshe vanorerekerwa kuiona veingwarira utano hwavo.

Mitombo yechiantu yakusise kuti ichengetedzwe zvakanaka. Izvi zvinobetsere kuti irambe yeishanda kwenguva yakareba.

Mitombo yechivandu yakanaka inobetsera pakuti inoreruka kuona inooneke nemundi weshe weshe mupfumi kana kuti murombo. Hayidhuri.

Mitombo ye chi vantu zvino sise kuti ichengetedzwe yeiswawo mu zvipimo zvekuti vantu vaziye kuti vanoita mashandisirei izvi zvino detsere kuti muntu atore chipimo pimo chemene chisingazo kwadzi utano.

Mitombo yechiantu nekuwanda kwayo inosise kupota yeishandiswa ngeantu ngekuti aidhuri, inoreruke kuiona.

Mutombo yechivantu yakanaka chikuru chayakanakira ngechekuti iri nyore kuona aidhuri mufumi kana kuti murombo veshe vanoririkerwe kuti vaione.

Mitombo yechivantu inode kuchengetedze pakanaka, izvi zvinodetsere kuti itore nguwa yakareba yeishandiswa.

Mitombo ye chi antu yakanaka yakanakira pakuti inondo oneka peshe peshe ayi dhuri saka antu anosise kupota eyi ishandisa inodetsere murombo ne mupfumi.

Mitombo yechianthu inodiwa. Inosise kuti igadzirwewo zvekuti anthu oipuwa apuwe ine chipimo chinonase kuenderana. Izvi zvinoite kuti utano hweanhu huchengetedzeke.

Mitombo yechivantu yosise kuti ichengetedzwe yeitengeswawo mundau dzinoitenderwa kutengeswa kwemitombo izvi zvinodetsera kuti igare nguwa yakareba.

Uchi nemararanje nezvimweniwo zvinokone kusanganwiswa zveitigadzirire mutombo wechikotsoro weshe unonge ane mukuhlani eikotsora unokwanise kuite zvakanaka kuti arye mutombo unenge wagadzirwa uyu.

Vantu vanosise kuti vaziye magomboti anodetsere panyaya yeutano, izvi zvinoita kuti varerukirwe ngekuti magomboti aadhuri.

Vantu vanosise kuti vapote veiziya nekushandise mitombo yechivantu izvi zvinodetsera ngekuti mitombo iyi aidhuri inoreruka kuiona .

Vantu vanosisa kupota veishandisa magomboti pakuzvirapa matenda avanenge vanawo magomboti akanakira pakuti anorerukira vantu vakawanda kuti vamaone ngekuti hadhuri.

Vantu vanosise kuti vaziye mutombo yevhivantu inovadetsere pakurapwe matenda avanenge vanawo mutombo iyi yakanakire kuti aidhuri inowoneka nyore.

Vantu vonosise kuti vaziye magomboti anobadetsera pakurapa matenda ozvi zvakanakire pakuti magomboti haadhuri akareruka kuaona.

Antu vanosise kuti vaziye magomboti anovadetsera pakurapa matenda izvizvakanakira pakuti makomboti adhuri anooneka nyore.

Vantu vanosisa kuti vapote veiziya kushandisawl mutombo yechivantu. Mitombo iyi yakanakire pakuti inoreruka kuiona ayidhuri.

Vantu vanosise kuti vaziye mitombo yechivantu. Izvi zvinoabetsere pakuti mitombo iyi haidhuri iri nyore kuiona.

Mitombo yechivantu inosise kuti izikanwe nevantu vakawanda. Mitombo iyi yakanakira pakuti inoreruka kuiona haidhuri.

Mitombo yechivantu yakanaka. Chikuru chayakanyanya kunakira ngechekuti haidhuri inorereka kuiona. Mupfumi kana murombo veshe vanokwanise vanokwanisa kuiona veiishandisa.

Mitombo yechivantu, inode kupota yeishandiswa, yakanakira pakuti, inowoneka nyore-nyore, ayidhuri izvi zvinodetsera varwere vamweni vanenge vasina mari yekutenge mutombo, muzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Magomboti anodetsera, anodetsera vantu pakuti vanorerukirwe kumaona, haadhuri. Saka ungave murombo kana kana mupfumi, meshe munorerukirwe kuti muone magomboti.

Magomboti anosise kuti azikanwe nokushandiswa ngevanthu pautano. Akanakire kuti aadhuri anoreruka kumaona.

Mitombo yechivantu yakanakira pakuti inooneka nyore haidhuri. Saka vantu vanosise kuti vaiziye kuitire kureruse nyaya dzemare.

Mitombo yechivantu inosise kuti izikanwe ngevantu vakawanda, mitombo iyi inodetsera ngekuti ayidhuri, inoreruke kuwona kumupfumi kana kuti murombo.

Mitombo yechivantu yakanaka inodetsere pakuti inoreruka kuiona vane mare nevasina mare veshe Vanorerukirwe kuone mitombo iyi yechizongwaririrwa pakanakawo.

Magomboti anosise kuti azikanwe ngevantu vakawanda Magomboti akanakire pakuti hadhuri anooneke zviri nyore.

Mitombo yechivantu inodetsera chayakanyanye kunakira ndechekuti inoite kuti murombo kana mupfumi weshe unosise kunoiona mitombo iyi kuti akone kungwarire utano hwake.

Vantu vanosise kupota veishandise mitombo yechivantu , mitombo yechivantu inoreruka kuiona aidhuri saka mupfumi kana kuti murombo unoonawo mukana wekuishandisa mitomboyo.

Mutombo yechivantu inosise kuti ichengetedzwe zvakanaka izvi zvinodetsere kuti itore nguwa yakareba yeidatsere vantu pautano hwawo.

Mitombo yechivantu yakanaka chayakanyanya kunakira chikuru ngechekuti mupfumi kana kuti murombo vanorerukirwa kuti vese vaione aidhuri.

Mitombo yechiantu yakanakire pakuti inoreruke kuona. Murombo nemupfumi anokwanise kuzvirapa pasina mare yakawanda yaangade kushandisa.

Vantu vanosise kuti vaziye magomboti anodetsere pakurape matenda aanorwara ndiwo, izvi zvakanakira pakuti magomboti anooneka peshe peshe aaduri mupfumi kana murombo unodetsereka pane zveutano.

Mitombo yechiantu, inodetsera. Imweni yacho inoite ekumwiwa, kuitire kuti iite zvekuuraire mukati, zvingangodaro zveikonzere matenda. Mitombo iyi yakanakire pakuti aidhuri.

Mitombo yechiantu yakanaka yakanakire pakuti aidhuri inoreruka kuti murombo kana mupfumi aione isikadihe mari dzakawanda.

Tinosisa kupota teiziya mitombo yechiantu mitombo yechiantu inotidetsera kuti tione kupota veizvirapa zvisingadhuri.